Daadama n ʒɛya bi puuni so pilila zipiligu ka bi so mii yɛ boɣa ŋmahi

Kom n doya ka bihi siɣi ʒɛ kom maa ni bi zaɣ bobli n nyɛba ka so gbubi ko toori bini zaɣ nuɣso